Biqiltoota jechuun uumamumaan halluu magariisa kan qaban yemmuu ta'u, isaanis ifa aduu irraa nyaata mataa isaanii kan qopheeffatanidha. Adeemsi isaan nyaata mataa isaanii ittiin qopheeffatan kunis footooseenteensisii jedhama. Biqiltoonni madda nyaataa, madda madaala naannoo eeguu fi bashannanaa keessatti gahee guddaa qaba.

Uumama jechuun harka namaan osoo hin taane uumamumaan hangaa fi qabiyyee mataa isaanii qabaatanii kan uumaman yoo ta'u, hangaa fi bakka kan qabatan bakki isaan qabatanii argaman kun immoo naannoo jedhama.

Qonna jechuun hojii horsiisa horii fi lafa qotuu yoo ta'u, innis biyyoota guddachaa jiran keessatti madda nyaataa fi madda al-ergii ta'ee kan tajaajilu yoo ta'u, akkasumas illee utubaa ilma namaa warreen biyyoota gurguddachaa jiran keessatti argaman ta'uun kan tajaajiludha.

Biqiloonni halluu magariisa kan qaban yoo ta'an isaanis nyaata mataa isaanii ifa aduurraa kan qopheeffatanidha. Adeemsi isaan nyaata isaanii ittiin qopheeffatan kunis footooseenteesisii jedhama. Biqiloonni uumamaan kan argamanii finamootaan kan oomishaman yoo ta'an, madda nyaataa fi kaneen kana fakkaataniif kanneen fayyadanidha.

Giddugala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa namootaaf bashannana kennu yoo ta'u, innis kanneen akka biqiloota uumamaa ta'uu kan danda'an yookaan bineensota bosonaa fi kanneen akka bishaan uumamaa ta'uu ni danda'a.

Hojii jechuun dalagaa yookaan carraaqqii ilmi namaa ittiin jiraachuuf yookaan jireenya isaa fooyyessuuf carraaqu yoo ta'u, hojiin gosa garaagaraatu jiru hojjaa qonnaa, hojjaa daldalaa, hojjaa ispoortii fi hojjaa oomishaalee kuduraalee fi muduraalee ta'uu danda'a.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomisha garaagaraa gabaawwan gurguddoo yookaan immoo bakka daldala gurguddoo irratti gurguraman yookiin daldalaman yoo ta'u innis kanneen akka oomisha midhaanii meeshaalee elektroniksii meeshaalee nyaataa fi meeshaalee uffataati

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreeffamni irratti barreeffamu yookaan immoo meeshaalee barreeffamni ittiin barreeffamu jechuu yoo ta'u, kanneen keessaa kanneen akka waraqataa, meeshaa barreeffamni irratti barreeffamu yookaan qalama kan ittiin barreeffamni barreeffamu jechuudha

Maashinoota jechuun meeshaalee teekinooloojii jechuun kan beekaman yoo ta'an, Isaanis tajaajiloota garaagaraa fi oomishaalee garaagaraa keessatti gahee olaanaa kan qabaatanidha. Maashinoonni kanneen akka warshaa keessatti gargaaran oomisha garaagaraa kan oomishanidha.

Amantaa jechuun kan namoonni wanta hin jirre tokko akka jirutti fudhatanii amanan yoo ta'u, innis kan harkaan hin qaqqabatamnee fi ijaan hin mul'anne yoo ta'an seeraa fi bulchiinsa mataa isaa kan qabaatu yoo ta'u, addunyaa kanarra gosoota amantaa hedduutu jira. Isaan keessaa kanneen akka amantaa kiristaanaa, islaamaa, budizimii fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a.

Muuziqaan qindoomina walaloo fi yeedaloo yoo tahu akkasuma illee taphoota meeshaalee muuziqaa ta'aan Kan dabalatudha. Muuziqaan agarsiistuu eenyumaa Saba tokkoo fi aadaa fi duudhaa Saba tokkoo yoo tahu Innis biyyaa biyyatti garaagarummaa dhugaa Kan qabudha.

Oomisha jechuun adeemsa oomishaalee dhaabbata tokkoo yookiin sagantaalee garaagaraa ittiin beeksisan yoo ta'u, innis karaa garaagaraa beeksisuu kan dandeenyudha. Kanneen keessaa kan karaa barreeffamootaa yookiin maxxansoota garaagaraatiin beeksifnuu fi kan karaa miidiyaa hawaasaatiin beeksifnudha.

Oduun adeemsa waliin dubbii hawaasaa yoo ta'u, innis hojii gaazexeessummaa keessatti kan tajaajiludha. Akkasuma illee waliigaltee hawaasaa kan cimsuu fi ta'iiwwan ta'an tokko kan ittiin ibsinudha.

Oduu jechuun adeemsa waliin dubbii hawaasa yoo ta'u innis hojii gaazexeessummaa fi kanneen biroo keessatti bal'inaan kan tajaajiludha. Akkasumas ta'iiwwan garagaraa karaa ittiin ibsinudha.

Amantaa jechuun kan namoonni waanta hin jirre tokko akka jirutti fudhatanii itti amanan yoo ta'u, innis kan harkaan hin qaqqabatamnee fi kan ijaan hin mul'annedha. Addunyaa kanarra amantaan hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni isaanii amantaa Kiristaanaa, amantaa Musliimaa, amantaa Judihizimii fi kanneen fakkaatanidha.

Uumama jechuun uumamumaan dachee fi qilleensa keessatti uumamanii kan argaman yoo ta'u isaanis namtolchee kan hin taanedha. Naannoo jechuun immoo bakka uummamni bakka qabatanii jiraatan jechuudha.

Maashinoota jechuun meeshaalee teekinooloojii keessaa Isa tokko yoo ta'u, innis oomishaalee garaagaraa keessatti fayidaa guddaa kan qabudha. Keessumaa industirii qonnaan fi meeshaalee ijaarsaa keessatti maashinoonni gahee guddaa kan qabanidha.

Faaya jechuun bareedina yookaan miidhagina jechuu yoo ta'u, innis uumamaan kan argamuu fi kan namootaan hojjetame yookaan namootaan faayame ta'uu nii danda'a. Faayi kanneen akka yeroo gaddaa fi gammachuu tti kan agarsiifamani dha.

Hawaasa jechuun walitti qabamiinsa maatii gosoota gara garaa, aadaa gara garaa fi sanyummaa gara garaa qaban yoo ta'ani, maatii jechuun immoo miseensa hawaasaa keessaa tokko yoo ta'u, innis haadha ,abbaa fi ijoollee kan qabatu jechuudha.

Geejjiba jechuun tajaajila daddabarsa meeshaalee yookiin namootaa bakka tokko irraa gara biraatti taasifamudha. Turiizimii jechuun immoo bakka hawwata daawwattootaa ta'uun gargaarudha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansa namootaa yookaan immoo beelladootaa bakka tokko irraa bakka biraatti taasisanidha.

Amantaa jechuun kan namoonni wanta hin jirre tokko akka jirutti fudhatanii amanan jechuu yoo ta'u, Amantaan sirna waaqeffannaa fi bulchiinsa mataa isaa kan qabu dha. Addunyaa kana irratti gosootni amantaa hedduun kan jiran yoo ta'an, kanneen keessaa kanneen akka amantaa Kiristiyaanaa, amantaa Muusliimaa, Budiizimii, Judiizimii fi kanneen kana fakkaatani dha.

Faaya jechuun miidhagina yookaan bareedina jechuu yoo ta'u, aadaa adaatti hawaasaa hawaasatti fi biyyaa biyyatti garaagarummaa kan qabudha. Faaya jechuun kan namoonni yeroo sagantaalee garaagaraa cidhaa fi kanneen biroo jiran kan faayamanii ittiin miidhaganii argamanidha

Bineensonni manaa kanneen namatti madaqanii jiraatan yoo ta'an kanneen akka adurree fi saree ta'uu danda'u. Bineensonni alaa immoo kanneen namatti hin madaqnee fi kan namarraa fagaatanii argaman yoo ta'an kanneen akka leencaa, qeerransaa fi waraabessaa fa'i.

Tajaajila Bu'uuraa jechuun tajaajila ilma namaa tiif yookaan jireenya ilma namaatiif isa barbaachisaa kan ta'e yoo ta'u, akkasumallee guddinaa fi misooma biyya tokkoo keessatti isa baay'ee murteessaa ta'e dha. Gurgurtaalee Qinxaaboo jechuun immoo meeshaalee gara garaa gabaa irratti warreen gurguraman jechuu dha.

Kuduraalee fi Muduraaleen gosoota soorrataa yoo ta’an, isaanis biqiltoota irraa kan argamanidha. Kuduraalee fi Muduraaleen ijaarsa qaamaa soorrattootaa irratti gahee guddaa kan qaban yoo ta’an, akkasuma illee soorata addunyaa kana irratti baldhinaan soorratamanidha.

Kopheewwan jechuun gosoota uffannaa keessaa isa tokko yoo ta'u, innis luka yookaan miilla irratti kan kaawwatamu dha. Kopheen oomishummaa isaaniitiin garaa garummaa ni qabaatu. Isaan keessaa kophee Gogaa irraa hojjetaman, kophee Ispoonjiiwwan fi Jirbiiwwan irraa hojjetamanii fi kan kana fakkaatani dha.

Geejjiba jechuun tajaajila daddabarsa meeshaalee yookaan namootaa bakka tokkoo bakka biraa tti taasifamu yommuu ta'u; Turiizimii jechuun immoo bakka hawwata daawwattootaa ta'uun kan gargaaru dha. Immagireeshiniin godaansa namootaa yookaan beelladootaa bakka tokkoo tii bakka biraa tti taasisani dha.

Arkiteekcharii jechuun ogummaa yookiin dandeettii waa ijaaruu, ogummaawwan suura kaasuu fi ogummaawwan bobboca garaagaraa yoo ta'u, ijaarsa jechuun immoo damee arkiteekcharii keessaa tokko yoo ta'u, innis waa'ee ijaarsa manneenii yookaan gamoowwan garaagaraadha.

Faaya jechuun miidhagina yookin bareedina jechuu yoo ta'u aadaadhaa gara aadaatti, hawaasaa gara hawaasaatti haalli itti faayamnuu kana gara gara yoo ta'u innis agarsiistuu yookaan bareedina saba tokkoo keessatti ga'ee guddaa kan qabudha.

Barumsa jechuun adeemsa waan hin beekne tokko ittiin baratan jechuu yoo ta'u, innis karaalee garaagaraatiin barachuun ni danda'ama. Isaan keessaa karaa aadaa yookiin hawaasa keessa jiraannu irraa kan barannuu fi mana barnootaatti barsiisaa irraa kan barannudha.

Rifeensa jechuun uumamaan qaama keenya irratti iddoowwan garaagaraa irraatti faca'ee kan argamu yoo ta'u, baayyinaan buqqee mataa keenyaa fi naannoo qaama saalaa keenya akkasumas illee bobaa keenyaa fi naannoo areeda keenya irratti baayyinaan kan bahudha. Rifeensi dafqa baasuu fi wantoota gara garaa xuraawaa ittisuuf kan gargaarudha.

Geejjiba jechuun tajaajila daddabarsa meeshaalee fi namootaa yoo ta'u, innis bakka tokkoo bakka biraatti dabarsuu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo tajaajila geejjibaa kanneen kennan keessaa tokko yoo ta'u, namoota yookaan meeshaalee bakka tokkoo bakka biraatti dabarsuuf kan tajaajiludha.

Dhugaatiiwwan gosoota garaagaraatu jiru. Isaan keessaa kanneen Akka dhugaatii alkoolii fi dhugaatii lallaafaa yoo ta'an muraasni isaanii fayidaa ijaarsa qaamaa keessatti yoo qabaatan garuu dhugaatiin alkoolii fayyaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a

Seera kabachiisaa jechuun hojjetaa hojii seeraa keessa tokko yoo ta'u innis seeraa fi dambii biyya tokkoo kabachiisuu keessatti gahee olaanaa kan taphatudha. Seera kabachiistonni kanneen akka poolisii, mana murtii fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajiloota ilma namaatiif bu'uura ta'an yookaan immoo guddinaa fi misooma biyya tokkoo keessatti bu'uura ta'an kennuu jechuu yoo ta'u, gurgurtaalee qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaalee meeshaalee garagaraa gabaa irratti taasifaman jechuu dha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota soorataa yoo ta'an isaanis biqiloota irraa kan argamanidha. kuduraalee fi muduraaleen ijaarsa qaamaafi ayyaa soorattoota irratti gahee kan qabu yoo ta'u, akkasuma illee Sorata adduunuyaa kana irratti soorataman keessaalle isa olaanadha.